ma yegg si rek riime teg bale naa ba mu set rek ñëw naa teg ko ci sa peroŋ bi da ngay gis fii Saloum wala ñun ñii ku de ci menuisier ba jënd lal trois cent mille jënd coiffeuse deux cent mille jënd armoir lépp teg ko waaye jël sa dugub ak sa ceeb ak sa mboq teg ko ci suuf te moom ngay dundee te palette li ñuy wax palette ba nga xam ne du nekk contact au sol foog naa ne ku ci am cinq mille mën nga ci am ñaar mais bañuñ ko mais est ce que xam nañ lan la loolu di jëriñ moo tax ñu ne dañuy conseillé bépp baykat boo amee magasin wala nga am barab bu féex te néeg wàllaa fexeel ba nga xam ne balaa ngay teg dugub ji nga tóojal dugub jiboo mënut a defarlu palette ci menuisier bi mun nga defar ag tóoj maanaam jël ay bant gàll ko teg ko ba nga xam ne boo ko tegee diggante saako bi ak suuf lum mon boni bon dana mot cinq centimètres loolu bokk na ci denc parce que pour que dencin bi am te booy denc dañuy wax ne saako yi soo koy teg da nga ko wesdlante en * te saako yi aussi war nga leen bàyyil aé aération espace entre les sacs war na am espace pour que l' air circule normalement maanaam boo riimee saako yi aussi maanaam pile bii ak pile bii waruñ ñëw sëslante ñun nag fii nu ñuy piler mooy dañuy def fii pile de cinq ñëw rek sësaat si beneen pile mais diggante deux pile dafa war a bçyyi benn yoonboo xam ne dana am aération ba nga xam ne parce que dugub boobu nga def ci saako wala mboq boobu wala ceeb boobu wala gerte boobu dafay soxla air te bu fekkee da nga ko teg riime ko du am aération mais boo rangé nag affaire bi bçyyi leen ci dana * mais dañ ne booy rangé aussi bul boo ñëwee bul ne dama de bëgg naa mu xaj fi maanaam comme yow yaa ngi daw teg ko ci suuf ba ut sa tóoj bul ko sës aussi ci tabax bi mooy da nga war a bàyyi aussi diggante tabax bi ak rimage bi
ak rimage bi
au moins mu am lu leen séparer ba du laal miir bi <breath> parce que la nga doon daw fële ci teg ko ci suuf boo ko sësee tabax bi aussi ñu ne loolu aussi man na andi parce que loolu daf lay jàppale ci du am parce que saa yoo jëlee loo xam ne bokkuñ dugub wala mboq wala ceeb nga sës ko ci loolu dana fa jëlee loo xam ne bokkutoon ca moom
<hesitation> <hesitation> diggante saako yi ñaari saako yi wala sax diggante saako yi ak miir diggante saako yeeg saako yi <breath> <hesitation> ñaata centimètres wala ñaata mètre la war a doon
waaw xam nga tey nit ku nekk mooy xool par rapport ak espace bi mu am mais dañ ne tey diggante rimage ak kii boo amee trente centimètres wala quarante boo xam ne même yow boo doon ñëw di compter pile yi sax di nga ca man a jaar ah mais saako yi boo koy teg na nga ko piler en kee ñaareel bi mooy sumay piler aussi danaa moytu nag maa ngi bañ mu laal suuf mais danaa moytu aussi mu laal seng bi bu fekkee seng la wala néegu ñax la danaa moytu piler saako yi ba <noise> léegooléeg sax <noise> saako yi di laal seng bi <breath> pârce que boo ko piler aussi ba mu laal ci kaw itam <breath> loolu it man na andi yeneen jafe-jafe parce que loolu dina tax tàngaay wi bàyyeekoo ci kaw aussi da koy xaw a lor
<hesitation> <hesitation> xam nga li nga xamante ni moo di conservation bi tey mu ngi mel ni baykat bi yittewoo na information climatique lu jëm si wàllum <coughs> conservation bi baykat bi soxla na information climatique naka la ko soxlaa ban njëriñ la ci am foofu noonu
maanaam lu mel ni
information climatique

buy xam nga tey dama la wax ne la lépp baykat bi processus su mbay mi ba ba ngay yegg ci magasin ba <noise> da ngay soxla information bi <breath> parce que information bi li ci ëpp solo <breath> ci booy war a denc mooy nga xam réellement <hesitation> climat bi lan la soxla pour nga man a jël say dispositions <breath> xam nga man naa wax ne tey maa ngi jëm pour dem denci ji ah war na man a jël ma jël sama disposition magasin pour xam magasin bi ndax nekkul di di di di senn <breath> ah wala magasin bi amul foo xam ne vraiment am na yooyu dina ma permettre ma jël toutes mes dispositions pour mën a defaraat entretien wu suma magasin parce que nee naa la utilité <hesitation> utilité information climatique njëriñam bi dafa transversale ci baykat
<hesitation> donc si wàllum stockage bi rek <hesitation> li nga xamante ni moo jëm si stockage bu bon lan la mën a jural baykat gi
waaw stockage bu bon moom lim man a jural baykat lu rëy a rëy rëy la parce que di nga bay di nga bay dama lay jox exemple jigéen ñi bu fekkee ñu ngi may déglu da nga dégg ñu apprécier loolu am na tey ñoo xam ne danañ bay mboq stockage bu dana bon dana tax ba képp koo ko jaay sax lor nga ko wala soo ko ko waxut jaay nga ko * maanaam mboq saa yoo ko weerut ba mu wow <breath> dencoo ko denc bu baax saa yoo ko toggee cere cere ba day ënn te xam nga loolu <hesitation> xam nga boo ñëwee ci produit yi ñuy jaay nii meew mi suukar bi ceeb bi nii dañ la naan date de conservation bi date de nangam xam nga yow boo doon jënd saako léegi ceeb da nga dem di lire kañ lañ ko conditionné kañ lañ wax ne la àppam jot waaye boo ñëwoon tey gis ne loolu sax waaye nga ubbi ko gis mu xuur di nga wax waa ji ne ko sa ceeb bi baaxut <breath> mais ñun léegoo léeg nga ñëw ci saako surtout bu ñu yegg see si jamono jii ñu xam ne ñu ngi ci taatu saq bi da ngay yëkkati saako boo yëkkati mu teppeeku saako boo yëkkati mu xuur <breath> loolu dèjà perte la janax yi ñu ngi ci di dundyii saako ñu ngi xuur yow dèjà mu ngi yaa ngi perte ay rendement mais yaa ngi lekk lu baaxut parce que lu xuur mooy lu périmer :gfra mooy lu périmer <hesitation> léegi kon ñàkk a denc dencin bu bon dina la andil ñàkk perte la nga waroon a am léegoo léeg jamono jii da ngay gis ñoo xam ne ñi melut ni man xam ne amoon nañ dugub bu baax a baax ñoo xam ne heure bii dañuy demaat jëndaat yeneen saako di yelandi di sottiwaat te dugub jaa ngi tuuru lii kañ yi roñ nañ ba doyal lii janax yi regg nañ lii melentaan yi ñu ngi ko sol ci seen pax yi <breath> mais loolu dèjà perte la beneen bi mooy yow la nga ko la ngay lekk nekk amul insécurité alimentaire vraiment amul benn sécurité ñaareel bi mooy yow même bu fekkee da nga koy jaay ka nga koy jaay yaa ngi koy lor loolu moo tax fi mu nekk nii <hesitation> kenn mënatu ko natt parce :fa que man dama koy am léegi bu ma ko amee sama waa kër ne ñu ne ma nag dugub ji baaxatul parce que bu ñu ko toggee wala mboq mi bu ñu ko toggee day ënn ma ne waaw solal leen ma ci saako ma dem jëndi ay saako yu baax yóbbu luuma ba bu may yegg pàkk ba ñu njëkkalante ma ka ko jënd it lor naa ko kon gis nga ne <breath> moo tax yow baykat bi presque da nga war a nekk koo xam ne da ngay preter serment da nga war a waat <breath> ba nga xam ne li nga bay koo ko jox ku ne daf koy lekk te du ba mu mucc ayib kon gis nga ne dencin bokk na ci lu ñu gën a tële nag ñun fii boo gisee ñu ciy insister ci dencin bi mooy luñ lu baykat <hesitation> suñ zone bi gën a tële mooy denc
d' accord <hesitation> béykat bi lum gën a tële jamono jii moo di wàllum denc gi <coughs> waaye bëggoon nañu xam exactement xam nga ku bay si àll daal di def li nga xamante ni moo di bâtage bi si biir àll gi foofu <hesitation> il faut que nga soxla li nga xamante moo di transport bi
waaw xam nga fii moom bu ñuy laaj ci mbiru <hesitation> transport <breath> mooy lan la ñuy jëlee suñu ngóobéeef ci àll andi ko ci kër fii moom Saloum lañ nekk transport bi ci charette la benn charette mbaam nag mbaa fas lu ciy néew ñoo ci am ay tracteurs yu ñuy transporter di yóbbu mais danaa la wax ne la transport bi daal li ci gën a li ci gën a fréquent fii <breath> ak li nga xam nag tey mun naa la wax ne boo jëloon askan wi buñ ne téeméer la mun naa la wax quatre vingt dix pour cent yi wala quatre vingt quinze pour cent yi juróom-ñeent fukk yëpp nu ñuy defee mooy teg ci charette fob yóbbu ci kër ga loolu daal mooy loo xam ne ci wàllu transport bi <breath> jëlee ngóobéef bi <breath> ca àll ba fa ma ko góobee <breath> wala fa ma ko bàccee andi ko ci magasin bi moyen de transport yooyu la ñu am
d' accord <hesitation> léegi li nga xamante ni tey yaa ngi wax ne njëriñam dafa transversale tey <breath> <hesitation> xam nga ku wax transport di nga wax charette mbaa oto tey lan moo gën a doon loo xamante ni lu technique loo xam ne baykat yi war na ko mun utiliser pour transporter
<breath> waa xam nga tey nee naa la techniquement <breath> tey gis nañ ne <hesitation> bu doon gënu gënu ay chariots lañ koy teg yóbbu ko <breath> mais bu ma la waxee ne la fi mu ne ci réalité des faits ci réalité des faits lañ nekk comme comme réalité des faits lañ nekk <breath> dama la wax ne la askan bi fii buñ de téeméer lañ juróom-ñeet fukk yëpp charette lañ am di utiliser <breath> cahrette yi ñetti charettes moo am charette mbaam la bu nag wala bu fas
<hesitation> d' accord <hesitation> donc Maodo Malick Senghor moom moo féetee si wàllum technique bi xam naa rek dañuy def benn pause <breath> daal di dellu si waat bu ñu dellu si waatee nag daañu ubbi téléphone bi <hesitation> 88 428 99 33 képp koo xamante ni rek bëgg nga woote daal di siy <breath> <hesitation> addu wala sax nga poser ab question <hesitation> di nga ko di nga ko mën a amaat jaaree ko ci numéro boobu <breath> <hesitation> di fàttali rek ne émission bi nag <breath> <hesitation> mu ngi soxal projet 4R di PAM maanaam programme alimentaire mondial mi nga xamante ni tey fond vers climat moom moo ko financer si jàppandalu Jokalante

mbokk yi jërë ngeen jëf bu fekkee ne nag yéen a ngi ñu teewlu si jamono bi nga xamante ni tàmbali nañ émission bi nag émission bi mu ngi soxal lépp loo xamante ni tey mu ngi jëm si projet 4R <noise> mi nga xamante ni tey waa PAM ñoo ñoo ko amal programme alimentaire mondial si jàppandalu fond vers climat ak Jokalante <breath> si li nga xamante ni tey seen collaboration ak rajo bii di RIP FM <breath> si émission bi nag ñu ngi dalal ki nga xamante ni nag moo di Babacar Badiane nekk coordonnateur technique fii si ONG Symbiose <breath> ku bëgg a <hesitation> bokk nag si bile émission mun ngaa woote si 88 428 99 33 <breath> Babacar Badiane ñu ngi woon si li nga xamante ni tey <noise> moo di stockage ñu <coughs> wéyandi rek ñëw si maanaam comment conserver maanaam naka la ñuy amalee li nga xamante ni moo di wàllum ndenc mi
<noise> oui mooy comme fi ma doon waxaat rek <hesitation> Keita ci comment conserver maanaam conservation dencin la xam nga da ngay dégg baat yi ñu ne la stockage ak conservation maanaam tey mun naala wax ne loolu yëpp ab calala la maanaam booy def stockage dafay laaj nga consezrver te pour nga mën a denc damale na la il faut ma am jël toutes les dispositions parce que loolu yëpp parce que li koy waral dafa am looy xeex dafa am looy xeex parce que dañ ne le contact avec le sol maanaam nga jël saako peut amener encore des échange d' éléments maanaam mën na andi ay coppaleku ca loola ma ma defoon fa parce que man su ma tegee dugub dugub rek laa bëgg mu doon su ma tegee mboq mboq rek laa bëggoon mu doon bu ma tegee ceeb bëggu ma mu am benn arrière goût
d' accord léegi dañuy njëkkee li nga xamante moo jëm si wàllu ceeb bi naka la ñuy dencee ceeb
<noise> waa xam nga ceeb moom laa la doon wax sànq ma ne la ceeb tey pour ma denc ko moom laa la wax ne la mooy béytéef bi nga xam ne moo ëpp bëgg-bëgg ci wàllu weer dama ne ceeb su ma ko bàccee an su ma góobee dama wax ne dama ko war a weer ñetti fan bu ma wóoree ne taw amul su fekkee ne moom maa ngi am information ne taw yi ñu ngi continué ba tey <breath> dama koy takk ay say ay lee wéer ko <breath> mais su fekkee am naa information ne taw yi arrêté nañ <breath> dama ko war a weer ci suuf si am ñetti fan ma soog ko ñëw takk mais su ma ko takkee nag dama ko war a naaf te bu ma koy naaf ceeb boo koy naaf dañ la wax ne la na pepp mi faree biir ah ñax mi faree bitti <breath> loolu dina tax pepp ak pepp laalante mais dina tax aussi ñax bi <breath> tey yàqkat yi maanaam jur gi suñ ñëwoon tey du ñu jot pepp kon gis nga ne su ma naafee nag su ma demee ba wóor ne am naa information ne taw yi arrêté na ma naaf su ma naafee dama war a ñëw bàcc mais xam nga loolu ba tey maa ngi ci weer parce que bu ma ko defee noonu daf may permettre moom mu am dugglante am aération su ma weeree bu ma bàccee su ma bàccee aussitôt bu ma solee ci saako dañ ne ceeb moom moomut solee ci saako ca àll ba rekyegg si riime ca magasin ba su ma yegg see aussi danaa ut barab bu ñoŋ ci biir kër ga wala sama magasin ràcc lal bâche teppiwaat saako yi sottiwaat ko ci ràcc ceeb bi <noise> su ma ràccee nag dama koy fay def lu mat ñetti fan mu ànd ak * te loolu dina ma permettre tey bu ma demee ba wóor ma nag fii mu ne wow na ma soog a mën a dem pour solaat ko ci saako yi pour soog a dem nag ca stockage loolu la loolu daal laa xam daal ne ci ceeb moom conditions yooyu la laaj
d' accord Maodo Malick Senghor mu mel ne am na ku nekk si ligne bi sëñ bi salaamaaleykum mu mel ni <hesitation> jàppandeegul <hesitation> ñu wéyandi jëm si li nga xamante ni moo di wàllum mboq mi ginnaaw bi ñu bàyyeekoo ci maanaam <breath> li nga xam ne moo di ceeb bi <breath>
waa xam nga ceeb bi nee naa la presque moom moo ci ëpp jafe-jafe <breath> parce que jafe-jafe bi fan la wuuteeg yeneen gars yi rek <breath> mooy moom boo bàccee ba sol ci saako soo demee ca kër ga it du du yoon nga àgg rek dugg ci magasin ba <breath> maanaam dafa soxlawaat nga lal ko weer ko lum néew-néew ñetti fan te ñetti fan yooyu bët bu set war nga ñëw di ko jàllarbiwaat ah ba mu xam ne wóor na la na la nag léegi bu doon desoon ci tooyaay daal vraiment mu ngi ci ay seize pour cent wala wóor na la ne daal fi mu ne ñun xam nañ lu loo xam ne dese guus daal amatut ko nga soog ko sol ci saako <breath> parce que maa la yëgal ne la képp koo dégg mu ni la ceeb bi dafa am arrière goût ceeb bi dafay gom ca baykat ba la ceeb bi du sakkan ca baykat ba la <breath> ceeb bi dafa bëri tànn ca baykat ba la moom laa la doon wax ne la kon nag baykat bi pour mu mucc ci àq boobu yëpp dafa war a mel ni kuy preter serment koo xam ne wóor na la li muy jox nit ki mu koy utiliser ji du am benn ayib mais bu ñu bàyyeekoo nag ci ceeb bi comme mboq bi dama le na la sa * boo gisee ñun fii_ ci Saloum bu fekkee nekkul yàq ak max yi mboq dañ koy faral di bàyyi ci guub ba <noise> si jëmmam ja mu taxaw ci àll ba ba nga xam ne dina randat waaye ba tey nag mu ngi garder humidité parce que mboq bi daf mboq dafa am emballage maanaam mboq dafa am mbubu utee naag ceeb ak dugub gi nga xam ne gub bi directement dafa nekk contact ak asamaan si di am air di am chaleur mboq moom yàlla da koo may mu am mbubu <noise> maanaam mêm boo ko bàyyee ci gub bi mu taxaw mbubvam boobu tant que xolli woo ko pepp bi amagul contact kon gis nga ne su ma demee nag ba nga xam ne ñëw naa góob di ko damm parce que ñun mboq du ñu wax góob damm la ñuy wax bu ma ñëwee di ko damm nag bu ma dammee ba xolli <breath> parce que dafa am ñaari mbir léegi dafa am damm am xolli am na sax léegi machine yoo xam ne en même temps ñooy damm am na koo xam ne <noise>
dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi Maodo Malick Senghor sëñ bi salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi ziar

directeur ñu ngi lay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
ça va alhamdulilah

jërëjëf

<hesitation> ñu ngi koy jaajëfal bu baax contribution bi am na solo Babacar Badiane daanaka suñu waxtu bi mu ngi waaj a jeex <breath> dañuy attaquer li nga xamante ni moo di maanaam <breath> <hesitation> dañuy attaquer gerte gi
waa gerte moom boo déggee li ci directeur wax presque gerte gi <hesitation> liñ koy tam yëpp mooy apatoxine bi boo xoolee denc yi nag <hesitation> bokk na ci li nga xam ne kay gerte <hesitation> boo gisee ren sax jamono jii ñu toll foog naa ne ñëpp fi mu ne ñu ngi am jaaxle tam information yi ñu am mooy taw yi arrêté gu ñu te gerte dafa <breath> xam nga nee naa la mboq bi ak dugub ji presque buñ jotee ñun ci lañ ca góobee rek am nañ dispositions yu ñu ko mën a def parce li ci gën a bëri gattax bi duñ koy utiliser ah gattax mboq bi boo ko xasee taxawal noonu bu demee ba wow sax mën nga ko utiliser jox say nag mais gerte dañoo soxla paille d' arachide bi bu muy ngooñ mais dañoo soxla doom bi <breath> fii mu ne nii boo gasee dakase ah saa yoo ko defee fii mu ne mu tawte di nga gis ne gerte bi boo demul nga jàllarbi tar yi dana commencé xuur te it ngooñ bi ëllëg gis nga ne sax fas yi sax am na ngooñ yoo xam ne buñ tawtee deux ba trois fois soo ko xasee jox jur dootu ko lekk <breath> kon nag léegi <coughs> gerte buñ koy bay ñaari mbir yooyu ñoo tax am na tey koo xam ne mu ngi bay chaque année gerte waaye lam cay am bu doon gerte kese ba na mbayum gerte mais da caa bëgg bu amee gerte moom dafay yar jur dafay bëgg fi mu ne te ñun léegi suñu alimen suñu habitude alimentaire maanaam suñu bë suñu lekk ñun doomu aadama ñun ñun Saloum doomu aadama yi fii niñ mel ci ceeb noonu la jur gi fàcc ak suñuy nag ak i mbaam mel ci ge <hesitation> ngooñ am na tey yenn gàncax yenn xalaat yoo xam ne tey fas yoo xam ne même boo leen tegaloon boobu dun ko lekk kon gis nga ne kon gerte gi léegi dafa laaj jël ay dispositions dafa laaj déglu bu baax météo pour bañ ñàkk ñaar yi
d' accord léegi naka lañ ka war a conserver pour bañ a ñàkk ñaar yëpp
waaw mooy li may wax rek li may wax mooy toujours am information climatique xaar ba yàlla ji arrêté tawam ma gas sama gerte gas gerte boo ko bayee boo xoolee sax de préférence am na ñoo xam ne dañuy gas rek am ñu topp di tar mais li gën a baax sax mooy fi ñu ko gasee bu dee suba gi la nga bàyyi ba ngoon nga tar
nga doog a tar
bu dee ngoon gi la nga bàyyi ko mu fanaan nga xëy tar loolu dina permettre suuf soosu waroon nekk contact ak gerte gi dana wàcc <breath> dana permettre aussi <breath> gerte gi muus ba nga xam ne balaa nga koy tar ba mu mu tooy noonu rek nga buuraan mëpp ko ci kawam boo ko xoolee dina andi ay moisisures dana indi ay kuuraay te kuuraay boobu loolu la ñuy wax ne même gerte gi xam nga boo xoolee tey gerte gi li taxoon énu naan apalatoxine bi comme ni ko directeur bi waxee léegi <breath> ne même dem nañ ba ne diwlin segal gi ñu koy aaye mais boo xoolaan bu njëkk mais gerte gi nga xam ne dañ ko doon <hesitation> dañ ko doon segg laxe gi moom la ñu doon def <hesitation> diwlin mais gerte gu baax gi duñ ko doon def diwlin kon nag li nga xam ne tey gis nga ne am na ayib li am ayib noonu mais la ko ko ci def mu ngi ca la ko ca def ba nga xam ne ba nga koy tànn da nga ne lii mooy laxe lii mooy kemb kon kay laxe ba la tax mu doon laxe am na lu ko ko def te loola def ko ca mu ngi ca biiram moo tax nag xay na nag ñun comme li directeur wax léegi léegoo-léeg sax nit togg dara jigéen surtout ñoom ñoo ci gën a sonn ñoom ñi amee wàllu waañ wi togg ko man ma gis ne kiiwul ma wane ne moom moo mënul togg wala na mu ko defee baaxul alors que ca man na ma ko dencee woon wala na ma ko jëlee woon ca àll ba moo baaxutoon
d' accord d' accord bu ñu bàyyeekoo ci wàllum gerte gi ñu attaquer ñebe gi
<breath> waa ñebe xam nga fii Saloum moom <hesitation> mën naa la wax ne la duñ koy bay en grande envergure maanaam duñ koy bay mbay mu yaatu mais mbayteef bu commencé am <noise> solo la fii aussi parce que ñun même Symbiose à travers le projet PRA ñu ngi koy def ay association de culture di ci jàppale ay béykat pour ñuy boole ay xeetu mbayteef mais li ñuy conseillé ñi ko bay mooy actuellement surtout ñebe bi ñuy bay ñebe bu précoce la buy <hesitation> melax bi wala yaasin bi xam ne avec quarante cinq jours mu ñor xam nga quarante cinq jours moo tax dañ leen di conseillé ñu xaar ba ah au moins nawet bi sori ñu soog ko ji pour man a <hesitation> perte wa illah su fekkee nag ne teel nañ ko ji aussi buñ koy récolter buñ paree dañ koy andi ci kër gi mais suñ ko weeree ci ëtt bi lal bâche teg ko ci avant ñu koy xolli soo toogee ba ngoon da nga koy làlliwaat dugal ko boo xëyaatee nga weeraat soo demee ba u wóor ne la wow na boo ko xollee da nga ko war a weer aussi ba mu séché li li li ñebe bi en général fii ni ma gis ñu koy conservé gis naa ne vraiment mu ngi mucc ayib lu ci gën a bëri solatuñ ko ci ay saako mais bidon bu demee ba nga xam ne dem nga séché ko ba mu wóor na la ne léegi wow na soo jëlee bidon vingt litre diwlin yii nga raxas ko ba mu set nga dëpp ko ba mu wóor ne la amatul benn humidité nga sol ko ci ba mu fees nga tëj na nga ko bàyyeewoon noonu nga koy fekkee
jërëjëf jërëjëfkon <hesitation> dañoo buggoon a xam exactement lan moo war a nekk taxawaayu baykat bi rawatina si jamono bi nga xamante ni tey lépp a doy waar
waaw taxawaayu baykat bi moom jamono jamono jii moom la ñuy wax ne kuy bay ku nekk da ngaa bëgg a am kuy bay ku ne vraiment da ngay bëgg a am parce que ñu ne pexe baykat mu nga jeexee ca ba mu bayee sax ba mu jiyee rek saxul waaye ba ma jiyee nag mu sax ma topp ci di dox ba heure bii vraiment war naa ci gën a farlu si waat mais nag <hesitation> jamono bii mu toll <noise> mooy jamono ju gën a métti <noise> jamono bi gën a métti ci ñun jëm ci wàllum mbayteef mooy fii nii ñu toll nii <hesitation> nekk na loo xam ne yombul yombul dara parce que liggéey nawet fi mu gën a méttee lañ nekk que fii la am bi war a ñëw parce que fii la ñuy jëlee ji lu ñuy dem mu mel ni yow mu doon ngoro ba ñu ne la jàppal nañ la bis kaay jëli fa lañ nekk fi mu nekk nii kon gis nga ne jamono jii ñu toll dañu war a gën a li ñu doon gën a amee information war nañ koo mën a gën a ut war nañ ko mën a gën a wut pour que vraiment gën a aar li ñu bay te pour ñu aar ko <noise> damay wax moom la directeur di wax léegi saalum saalum lu mu bërile lu mu bërile rek ah <noise> fi mu ne nii li xew <noise> boo ci kanamee rek kii lu mu bërile rek di nga ko xam ne bërile na ko te loolu aussi jar na ñu ñu ci bàyyi xel xam nga nee naa la dégg naa léegi directeur même bi mu duggee mu wan na ne la fi mu ne même bu ñu doon yegg ci benn danañ yegg ci ñaar mooy li may bay conseillé baykat yi pour ñu fegu résiliant mooy il faut ñuy sakkanal xam nga nit ñi dañoo yaakaar ne ne yàq bi ci kii rek la nekk yàq bi nekkul ci ci <hesitation> <noise> ci xew yi da ngay dégg fii ñu naan la gaspillage naan la jigéen ñi

<hesitation> xew yeeg ci nangam jigéen ñi nangam ah ak ndeyale yooyu mais yàq bi aussi mu ngi ci dundin bi parce que da ngay gis fi mu nekk nii jamono jii kër goo xam ne ki joxe ndékicere kiñ ne moo fégal lim desal ci cere ah ki ko war a remplacer lay des tey boo demee ñun suñu néeg yi ay màgget yi nga xam ne dañoo am ay këll yekk ku ci nekk tey boo demoon tey <noise> ci këll cereem yi kër yi kër këru fukki nit mën nañ ci di reer loolu loolu ba kañ parce que aussi loo xam ne soo ko ñàkkee uti ko actuellement kilo dugub fu mu toll téeméer ak lu teg ah kon buñ ca tolloo te jamono day gën di avancer damay jël samay dispositions jël samay dispositions yi bokk na ci bu ma conserver def coono yëpp respecter opération culturale yiba ci opération récolte post récolte wax dëgg yàlla danaa fexe nag ba fexe yaxanal loolu ba nga xam ne ëllëg saa yu mbir ñëwee ma man a jéngu mbir moomu mooy ma nekk ku résiliant et
d' accord <hesitation> mel na ni ñu ngi si suñu njeexitali émission tey lan ngay tëjee Babacar
waaw man li may tëjee rek pour conseiller pour joxe ay messages ci ay messages rek laa koy teg bi ci jiitu bi ci jiitu mooy il faut prendre de la maturité des cultures avant de récolter maanaam toujours dil bàyyi xam nga léegoo léeg nga gis waa ju damm mboq andi ko nga dem jëndi ji nga ne waa ji moo ñor waaye mboq mi ñoragul maanaam ñun buñ di ñor nag nañ di xaar mbir mi mu ñor foofu laay digal béykat bi maanaam baykat bi na bàyyi mbir mi mu énor waaye moom bu mu ñor na xaar ba mu ñor parce que denc bi mu énor ca daf ca am solo waaye boo bis boo góobee lu ñorul boo ko dencee it mu yàqu ñetteelu con ñaareelu conseil bi mooy il faut passer au séchage des récoltes avant le stockage maanaam lépp loo bay balaa nga koy stocké na nga ko weer surtout lu jëm si céréales yi beneen bi mooy respecter les conditions de stockage maanaam nañ di tëdd ci lal yi di jënd lal yu baax waaye nañ di ut ay tóoj di ci tóoj suñu lekk
ci nga xam ne am na dayoo
li ñuy wax mooy aussi avant de récolter il faut vous assurer que taw yi jeex na man de li may gën a digal su fekkee ne am nga information climatique li nga bay ñor na te toll na ci jamono joo xam ne da nga ko war a góob dama ne nañ jël les stratégies d' adaptation nañ jël pexe yi mooy bu dee dugub la naa lal naa ko takk sëpp ko ba nga xam ne li nga sëpp du laal suuf ba di saxaat bu dee mboq la naa ko bàyyi ca ndey ja mu taxaw fa ba mu wóor ma ne kii na man daal bu dee ceeb la naka noonu
mu mu mel ni <breath> loolu moo nekkoon sa kaddu bu mujj donc mbokk yi liñ ñu cëralee woon ci waxtu jeex na tàq mu nekkoon émission booxamante ni tey <breath> ñi nga xamante ni mu ngi soxal wàllum projets 4R bu programme <noise> alimentaire mondial mu jaaree ko ci jàppandalu fond vers climat ak ñi nga xamante ni moo di waa Jokalante si seen collaboration <breath> ak rajo bii di RIP FM la rajo au service du développement xam ngeen ne nag ki nga xamante ni moo di Mame Dado Dieng moo waroon a animer bile émission waaye nag <breath> dafa nekk si yeneen yitte ñu ngiy jégalu bu baax a baax <breath> di ko jaajëfal moom Babacar Badiane nekk coordonnateur technique <breath> fii si ONG Symbiose mi nga xamante ni moo nekkoon suñu invité Maodo Malick Senghor moo nekkoon si wàllu technique bi Aliou Keita animé bile émission jërë ngeen jêf